Kulemikhuhlane ememetheka kakhulu kuzulu wonke kungakho kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise abantu ngalemikhuhlane isikhathi sisesekhona.

Kulemikhuhlane ememethekayo ithelelwane kakhulu ebantwini ngomoya. Kungakho abezempilakahle nxa bezahamba ebantwini, bayagqoka impahla zokuzivikela.

Abantu abesebenza ezibhedlela kuqakathekile ukuthi izikhathi ezinengi bagqoke izigqoko zokuzivikela ezingamamask ukuze bavikeleke kumikhuhlane eminengi.

Kulemikhuhlane eminengi ehlasela abantu, ethelelwanayo ingakho abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi bahlale begqoke okokuzivikela kule mikhuhlane.

Kulemikhuhlane ebulala abantu njalo ethelelwana kakhulu. Kuqakathekile ukuthi abantu nxa imikhuhlane le ithe yagcwala bazivikele kiyo ukuze ingamemetheki.

Abantu bahamba esibhedlela ngoba bethe bagula imikhuhlane kungakho esibhedlela bayakhangela umuntu besebekhangela lomkhuhlane ombulalayo

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayenza imicwaningo bekhangela ngemikhuhlane eminengi ukuze banike abantu okubangela imikhuhlane le.

Ukugeza izandla ngamanzi aphuma empompini egeleza kuqakathekile kakhulu ngoba iyenza amajemusi afe ezandleni

Abazali babantwana bayafundiswa njalo bayakhuthazwa ukunakekela abantwana babo ukuze bahlale belempilakahle njalo bengabi lemikhuhlane eminengi

Odokotela kumele bazivikele emikhuhlaneni ethelelwanayo nxabeza khangela izigulane ezibuya ezibhedlela zigula

Eminye imikhuhlane kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bagqoke izigqoko ezibavikelayo konke emehlweni, emakhaleni ukuze bengathelelani.

Ukufundisa abantwana besesebencane ngokugeza izandla kuqakathekile kakhulu ngoba lokhu ukwenzela ukuthi bafunde ukuzivikela imikhuhlane eminengi nxa bevela dlala.

Abazemphilakahle umhlaba wonke jikelele, baleskhathi lapho abahamba ezindaweni ezingaphandle kwamadolobho amakhulu, besiya yekuthekelela abantu bebafundisa ngo kwezemphilakahle.

Abezimpilakahle bayayenza imikhankaso befundisa abantu ngokuqakatheka ukuzinanzelela empilweni zabo langemikhuhlane eminengi.

Omama ababili bahlezi ezithulwe, bakhuluma ngezemphilakhale, batshela umhlaba wonke jikelele, kukanya baphuma kumabona kude.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke, kungakhethekile ukuthi umkhulu kumbe umncane bahambe emtholampilo bayekhangelisiswa ngemikhuhlane eminengi ukuze balatshwe.

Umhlaba wonke jikelele zikhona inhlanganiso ezikhangela ngezempilakahle. Lezinhlanganiso atholakala emazweni wonke ayiwo akhangela ngezempilakahle.

Abezempilakahle nxa besenza imikhankaso behamba belapha abantu bayabanika amaphilisi okubalapha imikhuhlane abayabe beyigula

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bavakatshele ezibhedlela kumbe emakilinika nxa begula ngoba kulilungelo labantu ukuyathola usizo ezibhedlela.

Ohamba efundisa ngezempilakahle uhlezi ebhentshini lomama ohlezi esitulweni emchasisela ngokubhaliweyo okuqakathekileyo okwempilakahle.

Abezempilakahle bayenza imikhankaso behamba befundisa abadala ngemikhuhlane eminengi esthiyeneyo langokuthi bangayivikela njani.

Kulilungelo labantu bonke emhlabeni jikelele ukuthi bayethekelele izibhedlela kumbe amakilinika ukuze bayethola usizo ngezempilakahle.

Nxa izibhedlela zikhatshana labantu abezempilakahle bayayenza imikhankaso yokusondela duze labantu behamba bebalapha abagulayo.

Ngalezi nsuku kuqakathekile ukuthi abantu bonke bazwisise ngomkhuhlane wengqondo ngoba usubulala abantu abanengi ngenxa yezidakwamizwa abazithathayo.

Umkhuhlane wengqondo usubhahile kakhulu ebantwini ngenxa yenhlupho zabantu. Kungakho abantu bayakhuthazwa ukuthi baxoxisane labodokotela ukuze bengaguli lumkhuhlane.

Umkhuhlane wengqondo usuhluphile kakhulu ebantwini awukhethi kubomama labobaba kungakho abantu laba badinga ukuncediswa kakhulu ngabodokotela ezibhedlela

Kulezi insuku kuqakathekile ukuthi odokotela bafundise abantu ngemikhuhlane oseqondeni zabantu. Ngoba lo mkhuhlane usubulele abantu abanengi kakhulu.

Ukugula umkhuhlane wengqondo akukhethelekile ukuthi kungaba ngumuntu oyindoda kumbe ongumfazi njalo zikhona indawo lapho abantu abagula ingqondo abahamba khona bayosizwa.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bezihlolisisa ingqondo. Ngoba umkhuhlane wengqondo usubulala kakhulu. Zikhona njalo indawo ezinceda abantu abagula lumkhuhlane.

Abantwana kumele bafundiswe njalo bavikeleke kuzidakamezwa ukuze bangawonakali njalo bengabulawa ngumkhuhlane wengqondo bakhule benakekela impilo zabo

Umkhuhlane wokugula ingqondo usumemethekile kakhulu ebantwini. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantu bavakatshele abezempilakahle baxoxisane labo ukuvikela lumkhuhlane.

Kulezinsuku abantu abatsha bayathatha izidakamizwa kakhulu okwenza ukuthi babulawe ngumkhuhlane wengqondo. Kuqakathekile ukubananzelela.

Abantu bamile baqede izifundo lapho kade befunda ngemikhuhlane esibulala abantu ingqondo lokuthi bengancediseka kanjani.

Izibhedlela lamakilinika kwakhiwe kwaba kunengi ngoba lokhu kulilungelo lomuntu wonke ophilayo ukuthi athole usizo ngokwempilakahle ezibhedlela.

Sokwakhiwa izibhedlela lamakilinika amanengi ukuze abantu abagulayo basizakale nxa besiya kulezo zindawo ukuyalatshwa.

Ezibhedlela lasemakilinika ikhona imibheda eyokulalisa izigulane evuma ukuthi iqansiswe iyephezulu kumbe iyephansi ukwenzela odokotela.

Ohulumende bamazwe amanengi sebethuthukise izindawo zabo ngokwakha uzibhedlela lamakilinika ukuze abantu abagulayo bathole usizo khona.

Emhlabeni wonke jikelele ohulumende basebenza nzima ukwakha izibhedlela lamakilinika ezindaweni ezinengi ukuze abantu benelise ukuyakhona nxa bethe bagula.

Izibhedlela lamakilinika amanengi zakhiwe kuhle ngendlela ebukekayo ukuze abantu nxa bebuya bezodinga ukuncediswa bathole ukulatshwa.

Kuyinto enhle ukuthi indawo ezinengi zibe lendawo esibhedlela kumbe ama klinika ukuze abantu basizakale nxa begula.

Izibhedlela ezinengi kumbe amakilinika kwakhiwe kuhle ngezitina ezincane ezibomvu ukuze imiduli le iqine.

Ezibhedlela kulezinto ezisetshenziswa ngabongikazi ukuze bahlole abantu abagulayo. Lezo zinto kumele zihlale zihlanzekile.

Omama bayakhuthazwa ukuhambisa abantwana abancane emakilinika kumbe ezibhedlela ukuze bayekhangelwa ngabodokotela babalaphe nxa begula.

izakhiwo zezibhedlela kumbe emakilinika zakhiwa kuhle njalo zihlala zihlanzekile ngazo zonke izikhathi ukwenzela abantu abagulayo bengaphindi bathole ama jemuzi

Ezibhedlela lema kilinika kule mitshina esetshenziswa ngabo dokotela lapho abakhangela khona imikhuhlane yomuntu besebe bhala ukwenzela ukuthi nxa umuntu esephenduka kube ku lokhe kukhona.

Kuqakathekile ukubana ezibhedlela kumbe emakilinika kube lamabhakani atshengisela indawo ezitshiyeneyo lapho abantu abangathola usizo khona. .

Izibhedlela ezinengi ziyandelwa yizigulane eziyabe zifuna imibheda kungakho ufica abanye sebelele phansi bekhangelwe ngodokotela izikhathi ezinengi

Kuqakathekile ukuthi izindawo ezinjengamakilinika lezibhedlela zibe lamabhakani atshengisela abantu indawo lapha abayabe befuna ukuya khona ukuze bengalahleki.

Abafundela ezempilakahle kuqakathekile ukuthi bagqoke izigqoko ezimhlophe njalo bagqoke lama mask ebusweni

Abezempilakahle bayafundisa abantu bonke ngokuziphatha kahle ukuze abantu bahlale bevikelekile emikhuhlaneni eminengi.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi abantu nxa befundiswa ngezempilakahle babafakele amagwaliba alemipikitsha ukuze abantu bafunde bebona.

Kuningi okungaba yingozi kumvelo yethu. Ngakho ke abomhlaba wonke jikelele bakubona kufanele ukuthi bayenze ilanga elilodwa elizabakhathaza abantu ukuqakathekisa imvelo yethu

Abakhangele ngezempilakahle bayayenza imikhankaso behamba befundisa uzulu kundawana ezinengi mayelana ngokuziphatha kahle .

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise abantu ngokuziphatha ukwenzela ukuthi bavikeleke kumikhuhlane eminengi.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso eyokuhamba besiya ezindaweni lapho abantu abakhatshana lezibhedlela ukuze babasize ngokwezempilakahle.

Kungumlandu kahulumende labanye abantu osebenzisana labo ukuthi indawo zonke zibe lezibhedlela kumbe amakilinika ukuze abantu abagulayo bancedwe.

Umuntu nxa esegula kakhulu engenelisi ukuhamba ngenyawo zakhe kulemota ezesibhedlela ezivele zilungiselwe ukuthwala abagula kakhulu.

Ezibhedlela ezinkulu ikhona imitshina efaka umuntu imkhangele ingaphakathi yakhe ukuze odokotela bayenelise ukulapha umkhuhlane ongaphakathi.

Abezempilakahle bayahamba indawo ezinengi bekhankasa befundisa abantu ngokuqakatheka kokuzigcina kahle ukuze bavikele imikhuhlane.

Odokotela ezibhedlela bayakhangela umuntu iBP nxa bengakamelaphi imikhuhlane ukuze basebemelapha kuhle.

kulilungelo labantu ukuthi bahambe ezibhedlela kumbe ema kilinika nxa bengezwa kuhle emzimbeni yabo ukuthi bayekhangelwa ngo dokotela

Abantu abagula kakhulu bangahamba ezibhedlela. Bayalaliswa kumawadi, ukuze babe bebonwa ngamadokotela labongikazi ngesikhathi esifaneleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abavakatshela esibhedlela bananzelele amabhakani abatshengisayo ukuthi indawo enje ikuluphi uhlangothi lwesibhedlela ukuze bangalahleki.

Odokotela ezibhedlela bayafundiswa labo ngokuziphatha kahle .Lokuthi nxa bephatha izigulane baziphathe njani ukwenzela ukuthi bazilaphe.

Abantwana nxa besesebancani bayaphelekezelwa ezibhedlela ngabazali ukuze bayebonwa ngabodokotela kumbe omongikazi nxa begula.

Abantu abanengi bahleli basesibhedlela bamelele ukuthi bangene kubodokotela babalaphe besebebanika lemithi ezabaphilisa.

Abantu nxa behamba esibhedlela bengezwa kahle, omongikazi baqala babakhangele umkhuhlani we bhiphi ngoba ungomunye wemkhuhlane osubulala abantu.

Izibhedlela kumbe amakilinika kwakhiwe kuhle ukwenzela ukuthi kube yindawo lapho abantu abangabona bethola khona impilo ngazo zonke izikhathi.

Izibhedlela ezinkulu zakhiwe kuhle lokuthi zilemibheda yokuthi abagula kakhulu balale kiyo njalo abantu bayavunyelwa ukuba bayethekelele abagulayo esibhedlela.

Indawana ezinengi sokwakhiwa izindlu zokuthengisela amapills kanye lemithi yabantu abagulayo ukwenzela ukuthi bayithole lula

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa egula, ahambe esibhedlela ayekhulumisana labeazemphilakahle ukuze aphathiseke kuwonalo umkhuhlane ayabe ewugula.

Ezibhedlela minengi imitshina emikhulu encedisa odokotela ukuthi bakhangele imikhuhlane ebulala izigulane ezinengi eziza lapho.

Ezibhedlela kukhona abantu abahamba begula imikhuhlane emibi kakhulu, kodwa ngenxa yosizo olukubodokotela bayakwanisa ukuthi balapheke.

Kulabantu abalamajwabu ahlala ephuma izilonda lamaqhubu kungenxa yemikhuhlane abayabe belawo Kungakho abantu bayakhuthazwa ukuya ezibhedlela bayedinga imithi engabasiza

Abantu bayagula imikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo kungakho kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esizwa ubuhlungu ahambe esibhedlela ayekhangelwa

abantu abanengi bayagula imikhuhlane engelaphekiyo efihlakeleyo kungakho bangahamba ezibhedlela odokotela bayabafaka emtshineni bakhangele imikhuhlane le

Abantu ababili babambene izandla .Odokotela bayalapha abantu ngokhulumisana labo bebafundisa njalo beba khuthaza .

Bakhona odokotela abancedisa abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo ejenge mikhuhlane yemvukuzane kungakho kuqakathekike ukuthi udokotela aqoke impahla yokuzivikela.

Udokotela kumbe umongikazi bayanakekela izigulane esibhedlela ngokuzikhangela lokuzihlola bazinike amaphilisi kumbe bazifake emtshineni.

Odokotela ezibhedlela bayakhulumisana lezigulane ukuze bazincede lapho abayabe belokwehluleka khona

Umuntu ongubaba ohlezi ebambe ikhanda ngesandla sakhe kulama gogolosi amnyama asewakhiphile wawa faka phezu kwetafula.

Udokotela umile lesigulane sakhe uyakhulumisana laso esikhuthaza ngokunanzelela impilo ukuze abantu babe lempilakahle.

Abantu abanengi nxa sebekhulile baba sengozini yokuba lemikhuhlane eminengi ngenxa yokudla abakudlayo kungakho abazempilakahle bayakhuthaza ukuthi bananzelele abantu ukudla kwabo

Abantu abagula umkhuhlane owe asima owokuphefumula nzima kulezinto okungamelanga bazenze ezinjengokunatha utshwala, ukubhema igwayi lokuhlala okulothuli khona.

Abantwana abancane bagqoke izigqoko eziluhlaza. Bathwele okubomvu okutshengisela uthando. Okutsho ukuthi abantwana kumele sibathande ngazo zonkizkhathi.

Abantu abahlaselwa ngumkhuhlane wokuvaleka uphefumula i asima balokungumuthi wabo okubancedisa ukuphefumula nxa bethe bavaleka.

Umkhuhlane we BP, usubulele abantu abanengi. Kungakho abantu bayacetshiswa ukuthi balandele iziqondiso zempilakahle ukuze bavikele umkhuhlane lowo.

Abantu kuqakathekile ukuthi bavakatshele esibhedlela kumbe emakilinika uma besolela ukuba lemikhuhlane ukuze bayekhangelwa ngabodokotela.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela iqakathekile kakhulu kubodokotela. Iyabasiza ukukhangela umzimba womuntu wonke babone lalapho osekulomkhuhlane khona.

Imikhuhlane eminengi iyafakwa kumazinga ayo lokuthi ibulala njani lokuthi ibulala abantu abanjani abantu kufanele badingisise ulwazi lwemikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle bayathatha abantu ibp uma umuntu ebuya ezodinga ukusizwa esibhedlela ngokugula umkhuhlane.

Abantu abanengi bayagula imikhuhlane njalo kuqakathekile ukuthi nxa umuntu egula ahambe ayebona odokotela ezibhedlela ukuze bamncedise asile.

Abantu abagulayo bayahamba esibhedlela ukuze bayekhangelwa ngodokotela bahlolisiswe ngomkhuhlane oyabe usemzimbeni wabo ukuze bebalaphe.

Umuntu ogulayo uyahamba eMtholampilo odokotela bayakhangela isisindo segazi lakhe ukuze nxa igazi lilincane besebelingezelela.

Kulemitshina eminengi esibhedlela esebenza ukuhlolisisa imikhuhlane egulwa ngabantu iqakathekile limikhuhlane njalo isetshenziswa ngabodokotela abalolwazi

Ezibhedlela ezinkulu kukhona izindlu ezokuhlola ikakhulu abantu abaye belomkhuhlane kuhlolwa igazi kuhlolwe kanye lezinyama zomzimba

Ezindlini lapho okuhlolisiswa khona kulemitshina emikhulu eyiyo ekhangela ukuthi nxa abantu belethe amagazi izikhwehlela kanye lezinyama kukhangelwa njani.

abantu balapho okugulwa imikhuhlane engeke ibonakale ngamehlo kungakho odokotela bayahambisa amagazi emtshineni ukuze bacubungule

Emalaborithali kulamacomputer lemitshina eyiyo esetshenziswa ngabodokotela nxa bexhayisisa ngemikhuhlane ebulala abantu.

Izindlu ezingamalaboritory ziyizindlu eziqakatheke kakhulu kwezempulakahle ngoba kulapha okuhamba khona izinyama labantu noma amagazi besiyakhangelisiswa ngemikhuhlane.

Amalaborithori zindawo eziqakathekileyo nxa sikhangele ezempilakahle ngoba kulapho okweyenziwa khona amathesithi amanengi ngemikhuhlane yabantu.

Abantu abasebenza ezindaweni zokutester imikhuhlane. Kumele behlale begqoke izigqoko zokuzivikela. Ukuze nxa betester bengatholi imkhuhlane leyi .

Abantu abasebenza emalabhorethi mele kube ngabantu abalolwazi ukuze bengaphambanisi izinto zesibhedlela ikakhulu nxa besenza ama"test".

Kulemitshina emikhulu endaweni yamalaboratory okukhangelwa imikhuhlane eminengi ehlasela abantu esetshenziswa ngabodokotela.

Emalaboratory kusebenza abantu abafundele lumsebenzi ukuze benelise ukuxhayisisa kahle ngemikhuhlane bengahlanganisi becine bephuma le mpumela ezingaqondanga.

Abantu nxa begula imikhuhlane efunwa ukuthesta bayahambisa okumelwe kuyethestwa emalabhoritri ukuze kufakwe emtshineni kutholakale okuhluphayo.

Izindlu lapho okuhlala khona imitshina yokuhlola abantu kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile njalo zibe lamawindi avalekayo ukuze kungaphombu kungena iloba ngubani .

Odokotela nxa behlola abantu imikhuhlane eminengi bayakhangela igazi besebelithatha belihambisa ema lebhu liyefakwa emitshineni ukuze kutholakale umkhuhlane.

Omongikazi bayakhuthaza abomama ukuthi bahambise abantwana ezibhedlela bayethontiselwa kumbe behlatshwe i"immunization".

Omama bayakhuthazwa ngazo zonke izikhathi ukuthi behambise abantwababo kwabezempilakahle bayebahlola kumbe babathontisele nxa kuyisikhathi seimmunisation.

Abantu ezindlini bayakhuthazwa ukuthi bahlale bele bhokisi elile mithi eyokunceda umuntu nxa ethe walimala engakahanjiswa esibhedlela kubo dokotela.

Imitshina yesibhedlela eminengi iqakathekile njalo isebenza ukuhlola izigulane kungakho abodokotela nxa bebamba lemitshina kumele bagqoke okokuzivikela.

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela eminye ngefakwa kugetsi kukanti eminye ngemincane ebanjwa ngezandla yonke incedisa odoketela.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabdokotela ezibhedlela ukuhlolisisa izigulane ukuthi zingabe zibulawa yini ukuze bazisize

Abanye abantu abalimeleyo bayaphiwa insimbi ezokuhambisa ukwenzela ukuthi bahambe kuhle benyathela ngoba bayabe bengasenenlisi ukuhamba bodwa

Ezibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo .Enjengokuthi nxa umuntu esiyakhipha izinyo .Udokotela uyamfaka emtshineni abesemkhipha.

Imitshina eminengi esesibhedlela iyanceda kakhulu kubodokotela nxa befuna ukukhangela imikhuhlane ebantwini abagulayo.

Ezibhedlela ezinkulu kukhona imitshina eminengi eyiyo encedisa odokotela ukuthi bathole imikhuhlane ebulala abantu besebasiza.

Imitshina eminengi esezibhedlela iyancedisa kakhulu odokotela lezigulane ngokubamba imitshina eyabe ihlupha izigulani ngaleso sikhathi.

Minengi imitshina esetshenziswa ngaboDokotela ezibhedlela ukuchwayisisa imikhuhlane eminengi eba sebantwini abagulayo.

Abalimeleyo kumbe abagogekileyo lulezi insuku bayanikwa izigodo ezokubancedisa ukuhamba ukuze bengasindisi unyawo olulimeleyo.

Imitshina emikhulu esebenza ezibhedlela kumele isetshenziswe ngobuciko obukhulu ngokubana ingaba yingozi nxa ingasetshenziswanga kuhle.

Minengi imitshisa esibhadlela esetshenziswa ngabodokotela ukukhangela imikhuhlane etshiyeneyo ebulala abantu.

Ezibhedlela ezinkulu kulemitshina esetshenziswa ngodokotela eminye iyabe injengemibheda ukuthi umuntu uyalaliswa khona nxa ese khangelwa.

Kulezinsuku kulemitshina encedisa odokotela ezibhedlela ukuthi bahlolisise bathole imikhuhlane ebulala abantu

Lapha udokotela efaka umuntu bemtshineni, bayenelisa ukubona imbangela yokugula komuntu ,besebesenelisa ukumelapha.

Ezibhedlela kulemitshina ephathisa odokotela ukuthi bahlolisise abantu ukuthi ngabe begula imikhuhlane enjani bebafaka emitshineni.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukuhlolisisa imikhuhlane engabe ibulala izigulani engabonakali emehlweni.

kulemitshina eminengi eminye eyokukhulumisana odokotela abayisebenzisayo nxa befuna ukuthi bakhulume lomunye oyabe ekhatshana

Okuyimitshina emncane okunjengegelo. Yikho okusetshenziswa ngabo dokotela ezibhedlela ma behlinza umuntu ukuze bamlaphe ngokuhlinzwa.

Ezibhedlela kulensimbi ezincane ezisetshenziswa ngamadokotela uma bekhangela umuntu olomkhuhlane oyabe ungabonakali egcekeni

Imtshina esezibhedlela minengi kakhulu! Eminye ngeyokukhangela iBP. Eminye ngeyokukhangela itshukela. Eminye kanti njalo ngeyokukhangela imikhuhlane engaphakathi.

Kulemtshina emikhulu lemincane esibhedlela esetshenziswa ngabodokotela ukuhlola izigulane ezibuye esibhedlela zigula.

Umongikazi nxa ehlaba umuntu ogulayo ijekiseni kumele abegqoke amagilavisi ezandleni awokuzivikela ukuthi angahlatshwa yijekiseni leyi.

Odokotela nxa behlinza umuntu esibhedlela balezinto abazisebenzisayo ezigoqela izigelo ezincane. Yizo ezivulayo ukuze bathunge kuhle.

Imtshina yezibhedlela kuqakathekile igcinakale kuhle njalo ihlale ihlanzekile ukuze ingabi lamajemusi nxa isisebenza ebantwini.

Imitshina eminengi esibhedlela iyancedisa odokotela, ikakhulu nxa befuna ukukhangela umuntu olimele izitho zangaphakathi komzimba, uyaphumisa impumela eqondileyo.

Minengi imitshina esezibhedlela esetshenziswa ngobodokotela ukuze iphathise kwabeze mpilakahle njalo kumele igcinakale ihlanzekile

Umuntu obulawa ngamazinyo ufanele ahambe esibhedlela ayebonana labodokotela bamazinyo benze benelise ukumsiza ngokumkhipha

Umuntu angalimala kakhulu engozini loba eyemota aphume igazi elinengi kuyadingakala ukuthi ahambe esibhedlela bamfake emtshineni besebemnika igazi.

Izibhedlela ezinengi ikhona imitshina emikhulu eminye emincane esetshenziswa ngabodokotela ukuhlola izigulane ukuze babone imikhuhlane le .

Minengi imitshina esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukuze bakhangele imikhuhlane etshiyeneyo engabulala abantu eyabe ingabonakali egcekeni.

zibhedlela ezinengi kulemitshina esebenziswa ngabo dokotela ukuncedisa izigulane ezibuya zizodinga usizo emtholampilo

Imitshina eminengi eyesibhedlela esetshenziswa ngabodokotela iyasiza kakhulu ekudingisiseni imikhuhlane elapha abantu.

Imitshina yesibhedlela eminye engasebenzi ngegetsi esetshenziswa ngabodokotela nxa bekhangela i"BP" yomuntu.

Minengi imitshina etholakala ezibhedlela encedisa amadokotela nxa befuna ukudingisisa ukuthi umuntu ubulawa ngumkhuhlani onjani

Ezbhedlela kulemitshina esetshenziswa ngamadokotela ukukhangela izifo ezingabe zigulisa abantu abadinga usizo.

Izikhathi ezinengi ezibhedlela imitshina yabo bayigcina isemagabheni kumbe amambodleleni ukuze ingangenwa ngamajemusi.

Imibheda yezigulani ezibhedlela yayenziwa yafakwa amavili ukuthi kubelula nxa behambisa abantu ukuya tshekwa endlini yemitshini.

Odokotela bayasebenzisa imitshina. Eminye isebenza nxa behamba. Ilezinyawo, amaviri. Abadonsa ngayo. Ukuze behambe belapha abantu, lapha abalaliswe khona.

Imitshina yesibhedlela eminengi iyancedisa odokotela ukukhangela imikhuhlane loba ukukhangela ukuthi umuntu ulesisindo esinganani.

Ikhona imitshina esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ebanceda nxa befuna ukukhangela umzimba womuntu ukuthi umkhuhlane uyabe unjani

Imithi eminengi eyalezinsuku iyatholakala ezitolo ezithengisa imithi njalo iqakathekile kakhulu ebantwini abagulayo.

Imithi eminengi eyalezi insuku ithengiswa ifakwe emambodleleni kumbe emabhokisini. Amambodlela la ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi njalo efakwe lemibala etshiyeneyo

Abantu abanengi bayagula imikhuhlane, njalo ikhona mikhuhlane yokuvaleka amakhala okuthiwa yinkankili. Kulamapilisi ezitholo anceda umkhuhlane lo.

Amaphilisi ayanceda abantu abagulayo njalo kuqakathekile ukuthi amaphilisi agcinakale kuhle ,ukwenzela ukuthi angadojwa ngabantwana bacine sebewanatha kuyingozi lokho.

Amaphilisi athengiswa ezitolo ezithengisa imithi yakezinsuku ayimihlobohlobo etshiyeneyo njalo alaoha imikhuhlane etshiyeneyo.

Kulemithi etholakala ezitolo .Imithi yalezi nsuku .Eminye itholakala emambodleleni. Kukanti eminye njalo iyatholakala emakhadibhokisini .

kulemithi yakulezi nsuku elapha imikhuhlane etshiyeneyo imithi leyi iqakathekile kakhulu njalo kufanele ukuthi abantu bayigcine ngendlela eleziqondiso zayo

Kulemithi eminengi egoqela amaphilisi ethundubeza ubuhlungu emzimbeni womuntu abantu abenelisa ukunatha loba bengahambanga bayabona udokotela.

Nxa umuntu ebulawa ngamehlo uyahamba ayebona odokotela bamehlo besebemnika imithi yokuba athontisele emehlweni ukuze alaphe amehlo la.

Kulemithin etholakala ezitolo ezithengisa imithi elapha umkhuhlane wesilungulela ojayele ukuhlasela abantu nxabedle ukudla okungahambelani labo

Imithi eminengi iyasiza ukulapha imikhuhlane, njalo kulama jekiseni lawo ahlatshwa ngabezibhedlela nxa umuntu egula ukuze asile.

Imithi eminengi eyensuku zamanje iyathengiswa ezitolo. Njalo ibhaliwe ngemibala etshiyeneyo ukuthi isebenzani .

Imithi ethengiswa ezitolo zemithi iyafakwa emashelufini njalo ifakwa amabizo ayo esegcekeni ukuze abantu benelise ukuzithengela.

Kulemithi efakwa emambodleleni lemithi efakwa emabhokisini elusizo ebantwini ukuthi ibalaphe imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi eminengi eyesilungu elapha imikhuhlane etshiyeneyo. Iyafakwa embodleleni kumbe emakadibhokisini ukuze igcinakale kuhle.

Amaphilisi angeyinye indlela yokulapha imikhuhlane ebantwini kungakho kuqakathekile ukuthi ayenziwe ngobuhlobo obuzakhanga abantu abawanathayo.

Ezibhedlela minengi imithi elapha abantu abagulayo njalo akhona Kanye lamadrip afakwa umuntu ophela amandla ukuze avuseleke.

Umkhuhlane wenkomo, ungumkhuhlane osugcwele kakhulu ebantwini kungakho ezibhedlela ikhona imithi yesilungu, engamaphilisi eyenza lumkhuhlane lowu ubenganeno.

Imithi eminengi eyesilungu iyatholakala ifakiwe emaphakethini ayo njalo kubhaliwe lamabizo leziqondiso ukuthi kusebenza njani ebantwini

Amaphilisi ngeyinye yezinto ezilapha imikhuhlane nxa umuntu egula amanye ayathengwa ezitolo amanje njalo aphiwa ngabo dokotela.

Kulomuthi wesintu ofakwa emambodleleni njalo uyabe ubhaliwe ibizo lomuthi lowu lokuqakatheka kwayo lokuthi ulaphani lokuthi unathwa ngasiphi isikhathi.

Imithi yesilungu iqakathekile kakhulu ebantwini ngoba iyalapha imikhuhlane. Imithi le itholakala emambodleleni ayabe elemibala etshiyeneyo .

Kulamaphilisi ayimihlobohlobo atholakala kubo dokotela kumbe ezitolo zamaphilisi ayabe ebhaliwe ibizo lawo abhalwa lezixwayiso ukuthi asebenza njani.

bayabhalelwa imithi ngabezempilakahle bahambe bayethanga imithi yakhona itholakala emambodleleni kumbe emakhadibhokisini

Esibhedlela nxa umuntu egula umkhuhlane odokotela bayathatha igazi lakhe balifake embodleleni besebelihambisa emitshineni ukuze liyekhangelwa.

Imikhuhlane eminengi elezinsuku ilemithi yayo ethololakala ezitolo encedisa ukulapha imikhuhlane leyi kuqakathekile ukuthi abantu bahlale belemithi

Amaphilisi awehlobo lwesilungu atholakala amanye ebhalwe emambodleleni amanye njalo efakwe emakhadibhoksini ukuze agcinakale kuhle.

imithi yalezinsuku eminengi iyafakwa emabhodleleni ibe isifakwa emakhadibhokisini azabe ebhaliwe ibizo lomuthi lokuthi isetshenziswa njani

Imithi eminengi eyalezi insuku iyafakwa emagabheni nxa izahanjiswa ezindaweni ezinengi ukuze igcinakale kuhle njalo iyabe ibhaliwe lamabizo ayo.

Imithi eminengi ethengiswa ezitolo eyesilungu eyelapha imikhuhlane eminengi njalo ifakwa emambhodleleni imbodlela ibe isifakwa ebhokisini layo.

Imithi yalezi insuku eminengi iyafakwa ezimbodleleni ukuze igcinakale kuhle njalo ibhodlela iyabhalwa ibizo lomuthi ngokuthi usebenza njani.

Imithi yesilungu ilisizo kakhulu ebantwini ikakhulu laba abagulayo ngoba iyabanceda ukulapha imikhuhlane ababelayo

Amaphilisi ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni womuntu. Wona atholakala elemibala etshiyeneyo, amanye amhlophe.

Amaphilisi ayalapha imikhuhlane eminengi egulwa ngabantu njalo ayimihlobo etshiyeneyo alembala etshiyeneyo. Amanye alithanga, amanye amhlophe.

Imithi eminengi eyesilungu ifakiwe emambodleleni ayo njalo kuyabhalwa ibizo lomuthi lokuthi unathwa njani lesipimo sokunatha.

Amaphilisi esilungu ayatholakala endaweni okuthengiswa khona imithi .Amanye afakwa emaphepheni amancane .Amanye afakwa emabhokisini sokubhalwa ibizo lawo .

Abantu bayathenga amaphilisi ezitolo ezithengisa amaphilisi ukuze balaphe imikhuhlane abayabe beyigula ngala maphilisi .

Kulemithi yokulapha izifuyo ethengiswa ezitolo kungakho kuqakathekile ukuthi abantu babale iziqondiso zokusebenzisa limithi.

Amaphilisi ayimihlobo eminengi njalo alapha izifo ezitshiyeneyo. Amanye afakwa emabhokisini amanye afakwa emaphepheni.

Umkhuhlane owephepha owe asima ulaye imtshina yawo encedisa umuntu nxa esephefumula nzima ukuze kuvuleke emakhaleni.

Ezitolo ezithengisa imithi yesilungu. Imithi iyafakwa emashelufini ayo ukuze abantu bayibone njalo iyabe yehlukanisiwe.

Abodokotela abasebenza labantu abagula ingqondo bayabakhangela ngazozonke izikhathi ukuze babone ukuthi bayatshintsha yini bayalapheka kulo umkhuhlane.

kuqakathekile ukuthi abantu bavakatshele abantu abaza xoxisana labo nxa belezinto ezibahluphayo emoyeni yabo ukuza bakwanise ukuthola usizo

Bakhona odokotela abakufundeleyo ukuxoxisana labantu asebelengqondo ezididekileyo ukuze bebavikele ukuze bangacini besenza ukuzibulala.

Abantu abanengi bayahlaselwa yimkhuhlane eyengqondo kungakho kuqakathekile ukuthi indawana zonke zibe lezibhedlela zokuncedisa abantu nxa bethe bahlaselwa ngumkhuhlane lo.

Abantwana abancane balelungelo lokuba bahambe bafundiswe ngokuqakatheka kwempilo zabo, lokuthi nxa bethe bawela luhlupho bayengaphi.

Ezibhedlela ezinengi nxa umntwana egula waselaliswa kuyavunyelwa ukuthi abazali bakhe babelaye ukuze bamncedise nxa kufika odokotela.

Uhulumende kumele anike abantwana ukudla ngoba kulabantwana abavela ezimulini ezingenelisiyo ukubanika ukudla okwaneleyo bacina begula umkhuhlane wokuswela ukudla.

Abantwana abancane bayayesaba ijekiseni nxa behlatshwa ngabodokotela kodwa yona ilusizo kibo ngoba bazakhula belempilakahle.

Kulezinsuku sokulemitshina ezibhedlela ekhangela umntwana esesesiswini sikamamakhe ukuthi uhleli kahle yini njalo lokuthi uyabe engoyini.

Abezempilakahle bayayenza imbuthano befundisana benikana lolwazi ikakhulu nxa bekhangele ukulapha abantwana abancani ababalemikhuhlane eminengi

Abantwana nxa begula besesibhedlela, bayaphiwa izinto ezokudlalisa, ukuze balibaziseke, bengezwa ubuhlungu obukhulu emizimbeni yabo.

Kuqakathekile ukuthi abantu babe lolwazi lwe fest eyidi, ukwenzela ukuthi umuntu nxa ethe walimala kumbe walala egula bamsize bengakamusi emtholampilo.

Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi bahanjiswe esibhedlela. Bayekhangelwa ngabodokotela, labezempilakahle. Ukuze bakhule, bavikeleke emkhuhlane kanye labomama babo.

IZibhedlela zabantwana ziqakathekile kakhulu ekuthini ziyafunsisa abantu, ngokunakekela abantwana njalo ziyabe ziceviswe ngemifanekiso emihle.

Abantwana abancane bayakudinga ukuhanjiswa ezibhedlela bayekhangelwa imikhuhlane abangabe beyigula kusukisela emehlweni emzimbeni kanye lemazinyweni

Kuvamile ukuthi abantwana, omama kanye labagogekileyo bahlukumezwe ngabantu abahlala labo kungakho abezempilakahle umhlaba wonke bayenze imikhankaso befundisa ngalokhu.

Kulabodokotela labomongikazi abafundela ukulapha abantwana abancane abatholakala ezibhedlela lasemakilinika.

Abagijima lama ibhayisikili bayenza umncindiswano wamabhayisikili begijima bedinga imali eyokulungisisa izibhedlela zabantwana .

Ukudlala kungelinye ilungelo labantwana okumele baluthole kodwa kuqakathekile ukuthi indawo abadlalela kizo zibe ngezihlanzekileyo.

Abantu abasebenza ezibhedlela kufanele behlale bezivikele ngezikhathi zonke ngoba kuyabuya isigulane esiyabe silomkhuhlane omemetheka kakhulu kungakho bevikele ukuze bengathathi umkhuhlane.

Abantu bayakhuthazwa ukuhlala bevakatshela abezempilakahle bayekhangelwa imikhuhlane enjengabo BP ngoba iyahlasela abantu isikhathi eside

Kuyakhuthazwa ukuba ababili abathandayo bengakayi emacansini baqale bayemtholampilo bayekhangelwa igazi ukuze babe lesiqiniseko sokuthi baphephile emikhuhlaneni yocansi.

Ezikolo ezinengi abantwana sebelamalungelo okuthi bafunde izifundo abazifisayo njalo bafunde ukuze bayenelise ukuba ngodokotela kusasa

Umuntu ongubaba ofakhwa emtshineni esibhedlela ukuze bakhangele okungabe kumhlupha ekhanda lakhe ukuthi yini.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale bevakatshela kwabezempilakahle ukuze bayekhangelisiswa ukuthi bayagula kumbe barayithi emzimbeni yabo.

abezemidlalo bayalimala emidlalweni kungakho kuyakhuthazwa ukuthi iqembu nge qembu libe labantu abakhangela abantu abalimeleyo abanjengabo dokotela ukuze babancedise

Umuntu kumele ukuthi ahambe esibhedlela ayebonana labo dokotela baxoxisane mayelana lezempilakahle ukwenzela ukuthi avikeleke emikhuhlaneni.

Kuyimvama ukuthi odokotela bengakalaphi umuntu baqale badingisise ngomkhuhlane ukuze mathi ma sebefesana lomkhuhlane lo sebelolwazi ngayo.

Udokotela ogqoke ijazi lakhe elimhlophe nke umile endlini elomtshina lebhasikithi eyokugcinela impahla ezingcolileyo.

Umuntu ma egula ebulawa ngamazinyo kufanele ahambe aye esibhedlela ayebonana labodokotela bamazinyo ukuze bamncedise

kulemikhuhlane ememetheka kakhulu ebantwini kungakho abantu bayakhuthazwa ukuvakatshela abezempilakahle ikakhulu ebantwaneni ukuze bavikeleke kule imikhuhlane

Abantu kumele bafunde ngezempilakahle ukwenzela ukuthi babelusizo kwabanye abayabe bengakwazi ngomunye umuntu esiya esibhedlela athole usizo kubodokotela

Abantu bayakhuthazwa ukuthi badingisise ulwazi olunengi, ngemikhuhlane etshiyeneyo ukuze bazivikele kumikhuhlane ngazo zonke izikhathi.

Abantwana abancane bayahamba esibhedlela bayekhangelwa imikhuhlane ngabodokotela ukuze bebasile nxa bethe bagula.

Izitolo lapho okuthengiswa khona imithi yalezinsuku zakhiwe ngendlela ebukekayo kakhulu njalo zaceciswa langamaluba.

Abantu abanengi basebenzisa ezibhendlela ezithengisa imithi njalo lindawo kumele ihlale ihlanzekile ngazo zonke izikhathi ukuze abantu bathole kuhle imithi endaweni ehlanzekileyo

Isitolo esithengisa imithi yesilungu kuba lama bhakane ayiwo atshengisela ukuthi isitolo leso senzani ukuze abantu banelise ukubona.

Izindlu lapho okuthengiselwa khona imithi yesilungu kuqakathekile kakhulu ukuthi zibe leminyango eqinileyo ukwenzela nxa kuvalwa kuvikeleke emaseleni.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi yesilungu kumele ukuthi zibe ngezihlanzekileyo njalo zibe labantu abazilindayo ukuze amasela angangeni.

Lapho okuthengiswa khona imithi yesilungu kulamashelufu lapho okufakwa khona imithi leyi njalo kuhlala kuhlanzekile ukwenzela ukuthi imithi leyi ingangenwa yi doti.

Okuthengiswa khona imithi yalezinsuku kuqakathekile ukuthi imuthi ihlaliswe egcekeni, njalo ibhalwe ukuthi isebenza njani lama bizo ayo.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi yalezinsuku kuqakathekile ukuthi indawo le hlanzeke. Njalo nxa befaka imithi emashelufini ibesegcekeni njalo ihlaliswe kuhle.

Ezitolo ezithengisa imithi yesilungu imithi yakhona ifakwa emabhokisini atshiyeneyo njalo ibhalwe lamabizo lokuthi isebenza njani

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi kumele ibe lebhakani elikhomba indawo le njalo kube lesiqondiso sokuthi ivulwa sikhathi bani iphindwe ivalwe nini.

Abantu bayahamba bayethenga imithi yalezinsuku ezitolo njalo izitolo lezi zibonakala ngokufaka amabhakane phandle atshengisela ibizo lesitolo leso.

Izitolo ezithengisa imithi yesilungu ziyabe zilemihlobo etshiyeneyo, eminye kungamaphilisi eminye kuyimithi enathwayo, yonke incedisa ukulapha imikhuhlane.

kulemihlobo etshiyeneyo yemithi etholakala ezitolo ezithengisa imithi eminye kuyabe kungamaphilisi eminye kuyimithi eyokugcoba isikhumba

Nxa abantu begula kodwa bengafuni ukuya kumadokotela bayenelisa ukuyathenga imithi ethengiswa ezitolo zemithi.

Kuyakhiwe izindlu ezinengi ezisetshenziswa ukuba zokuthengisa imithi yalezi insuku njalo abantu bayakhuthazwa ukuthenga imithi kulezi ndawo

Ezitolo ezithengisa imithi kuyatholakala uchago lwabantwana abancani oluthengiswayo khona lolu chago lwenzelwe labo abantwana abanga munyiswayo

Izitolo okuthengiswa khona imithi yezibhedlela. Kuqakathekile ukuthi kube lamawindi akilini zihlale zihlanzekile ngazo zonke izikhathi.

Izitolo ezithengisa imithi kuyatholakala amanzi ahloliweyo ahlala eqanda kumbe nxa ufuna atshise anceda abantu ukunatha amaphilisi.

Abathengisa imithi lamaphilisi ezitolo zakhona bafundela ukuze babekwazi ukuchasisela abantu ukuthi imithi yakhona isebenza njani .

Izitolo ezitshengisa imithi yesilungu. Kutholakala amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo, efakwe emabhokisini awo njalo eleziqondiso ukuthi anathwa njani.

Izitolo ezithengisa imithi yesilungu zinengi kakhulu ezindaweni ezitshiyeneyo njalo zihlanzekile zilemithi yesilungu eminengi elapha imikhuhlane.

Kulemikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo elatshwa ngemithi etholakala ezitolo ezithengisa imithi. Eminye ngenathwayo.

Kulezindlu ezakhiwe kuhle. Ezinye zisebenza ukuba yizitolo ezokuthengisa imithi yesintu lapho abantu abangathola khona usizo lwamaphilisi abo.

Abezempilakahle bayahamba besenza imikhankaso befundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo. Bayahamba belamabhakane abhaliweyo lamapheoha ukuze abantu bazibalele

Abantu bayahamba emtholampilo lezibhedlela kumbe nxa abezempilakahle beyenze imikhankaso ukuthi bayehlolwa amagazi abo ukuze bazivikele kumikhuhlane eminengi.

Ngeminyaka yonke kukhona ilanga elafakwa eceleni ngabezempilakahle. Leli lilanga lokukhuluma ngomkhuhlane woqhuqho. Owenzakala endaweni ezinengi,

Zikhona izindawo ezinengi eziba leminyane, kungakho omama bayakhuthazwa ukuthi balalise abantwana babo ngaphansi kwenethi ukuvikela iminyane.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso behamba bekhangela abantu. Sibona udokotela ekhangela umntwana ukuze amlaphe.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso kuzindawana ezinengi behamba befundisa uzulu ngokuqakatheka kokuziphatha kahle empilweni

Yisikhathi somkhuhlane we COVID. Kwakuqakathekile ukuthi abezempilakahle bahlale bekhangela behlola abantu ukutshisa lokuqanda komzimba ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane lo.

Odokotela ababili abagqoke okumhlophe bayahamba esibhedlela besiyahlola izigulane ezingabomama ezimbili.

Abantu bahlezi phansi bayafundiswa ngabezempilakahle ngemikhankaso yokuqakatheka kokuziphatha kahle bevikeleke kumikhuhlane.

Abezempilakahle bayahamba besenza imikhankaso emadolobheni ukuze abantu bekwazi izindawo lapho abangakwanis'ukuthola mithi lamaphilisi khona.

Abantu abanengi bayahamba kumikhankaso yabezempilakahle ukuze bayekuzwa lokho abayabe bekufundiswa ngemikhuhlane eminengi

Kulabantu abafundisa abantu ngezemphilakahle langokuyenza imisenzi etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi umuntu engakayenzi lutho empilweni adingisise ulwazi ngakufunayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde ngemikhuhlane yengulamakhwa leyengculaza ngoba lumkhuhlane usubulele abantu abanengi kunjalo abantu kumele bazwisise ngawo.

kuqakathekile ukuthi omama bahambise abantwana ezibhedlela bayebonwa ngabongikazi ukwenzela bamncedise nxa kulohlupho olungabakhona emntwaneni

Umama uyafundiswa ngendlela yokuphatha kahle abantwana abancene, ngoba kwesinye iskhathi omama bayathi sebebelethile babe lohlupho lokuphatha abantwana.

Abantu bayafundiswa ngokuqakatheka kwezindlela zokuziphatha kahle nxa besiya emacansini ukuze bavikeleke emikhuhlaneni yocansi.

Abantu kuqakathekile ukuthi baxoxisane, bafundisane ngezempilakahle ikakhulu okuphathelane labomama labobaba

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale besiya emtholampilo ukuze bayekhangelwa igazi emtshineni bekhangelisisa lemikhuhlane engaba khona emzimbeni yabo

Umkhuhlane wengulamakhwa usuqede abantu abanengi kungakho abantu bayakhuthazwa ukuya emtholampilo igazi labo liyekhangelwa

kuqakathekile ukuthi abesifazana bahlale bevakatshela emtholampilo mpilo beyefunda befundisisa ngendlela zokuziphatha ukwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni emnengi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ukudla kuhle besesebancane ukuze bakhulu bezinakekela empilweni bengabi ngamatshapha entweni abazenzayo .

Abantwana abancane nxa bethe baba labantwana bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela, omongikazi bayabafundisa ngokunakekela abantwana.

Omama bayahamba ezibhedlela bayekhangelwa ngabongikazi besebeba fundisa ngendlela zokuziphatha kahle bengabomama langa nxa sebethole abantwana.

Ukuze umzimba womuntu uhlale uqinile njalo uphile kahle, kuqakathekile ukuthi abantu bathole isikhathi sokwenza imidlalo etshiyeneyo.

Abantu abanengi abenza ezemidlalo, bayakwanisa ukuthi begijima imisipha yabo ibe buhlungu. Kuqakathekile ukuthi bafake amanzi aqandayo emsipheni ukuze yeluleke.

Kulemitshina eminengi esetshenziswa ngabayenza imidlalo. Nxa besiya endlini lapho abaqinisa khona imizimba yabo .Kungakho lendlu zakhona zihlala zihlanzekile .

Abayenza imidlalo etshiyatshiyeneyo kulendawo zabo lapho abahamba khona besiyadlala njalo besiyayenza imizimba yabo ukuze iqine .

Abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bahlale besiya khangelwa ngabo dokotela ukuthi babonakale ukuthi baphila kahle.

Abantu abenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bahlale benatha amanzi ukwenzela ukuthi imizimba yabo ingezelekele emanzini abawaginqayo.

Abantu abayenza ezemidlalo bayalimala kakhulu ezikhathi ezinengi, kungakho nxa belimele bengakahambi esibhedlela kumele babelendlela abakwanisa ukupholisa ngayo lobo buhlungu.

Udokotela ukhangela umuntu olele idolo ukuthi engabe elimele okunganani lapho kade egijima esenza ukuziqinisa umzimba.

Sokulemitshina lendlela ezinengi ezisentshenziswa ngabezempila kahle ukuthi baxwayise uzulu ngezehlakalo zemikhuhlane besebenzisa amagwaliba

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle babelemitshina emincane eyokuthi bakhulumisane ukwenzela ukuthi bancedise izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo.

imithi eminengi esetshenziswa ngabo dokotela lezinsuku isixhumana lama computer ukuze odokotela basizakale nxa befuna ukucwayisisa ngemikhuhlane eminengi

Kulemitshina enjengamakhompiyutha eyiyo esisetshenziswa ezibhedlela ukuthi ikhangele ukuthi umuntu inhliziyo yakhe itshaya njani.

Indlu lapho okusebenzela khona udokotela kumele kubeyindlu eba lenkombalanga, ibe lamashelufu, ibelemitshina emikhulu lemincane ezancedisa odokotela.

Sokuloyimitshina okuncane okusetshenziswa ngabodokotela nxa befuna ukukhangela umuntu umkhuhlane ayabelawo okugoqela abakufaka endlebeni belalela inhliziyo

Kulezinsuku abasebenza ngezempilakahle sebelemitshina emincane abayisebenzisayo nxa belapha izigulane ezibuya ezibhedlela zizolatshwa.

Ezibhedlela lezi insuku kukhona okuyimitshina okuncane okuncedisa ngamakhompiyutha okufaka umuntu, umzimba womuntu ube usuphuma kukhompiyutha.

Imitshina eminengi esibhedlela isebenza ngo getsi njalo iyanceda uku khangela abantu imikhuhlane etshiya tshiyeneyo emzimbeni yabo.

kulemithi eminengi eyesintu evelela ezihlahleni ejayelekileyo esetshenziswa ngabantu nxa begula beselapha imikhuhlane yabo

egangeni kuyatholakala izihlahla lotshani obuyibo obunika imithi yesintu nxa umuntu egula uyenelisa ukulatshwa ngomuthi we sintu

Eminye imithi yesintu isebenza isesemanzi, engamahlamvu uluhlaza tshoko ahlanganiswa lamanzi abantu banathe ukuze labaphe imikhuhlane.

Izihlahla ezincane ezimila egangeni ezilamahlamvu aluhlaza, ziyasetshenziswa ngabantu njengemithi yesintu ngakho kuqakathekile ukuthi sizigcine

Isihlahla esincane esimilileyo egangeni siyayenza imithi yesintu. Abantu bayathatha amahlamvu kumbe bathathe impande banathe.

egangeni kuyatholakala izihlahla ezimilayo lezi zihlahla ziyenza imithi yesintu elaphayo imikhuhlane etshiyeneyo

Izihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza ezimila egangeni ziluncedo kakhulu emithini yesintu, kungakho abantu kuqakathekile ukuthi bazilondoloze.

Imithi eyesintu eminengi ivelela ezihlahleni iyalapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ebantwini njalo iqakathekile kakhulu.

Imithi yesintu evelela ezihlahleni kumbe emalubeni iyimihlobo etshiyeneyo njalo ilapha imikhuhlane etshiyeneyo .Yona ilusizo kakhulu .

Izihlahla ezimila egangeni, eziba lamaluba. Ziyi mithi yesintu eqakatheke kakhulu, elapha imikhuhlane enje ngeyesilumo le gulamakwa.

Imithi yesintu eminengi iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Eminye ngeyokunatha eminye ngeyokugcoba ijwabu ukuze licazimule.

Isihlahla sechena yisihlahla esiqakathekileyo kakhulu ekwenzeni imithi yesintu njalo siyayenza lamafutha okugcoba ijwabu ukuze libe butshelezi.

Kulemithi eyesintu esifakwa emabhodleleni encedisa abantu abagulayo ukuthi basile nxa bethatha limithi.

Isihlahla eside simile egangeni lapho okule zihlahlana ezincane lotshani. Lezi zihlahla zingasetshenziswa ngabathu ukwenza imithi yesintu.

Isihlahla sechena singesinye sezihlahla esenza imithi eminengi etshiyeneyo elapha imikhuhlane, ngakho siyafakwa emambodleleni.

Imikhuhlane eminengi ilakho ukusiliswa ngemithi yesintu etholakala ezihlahleni ezimila egangeni kumbe ezilinywa emakhaya.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu ebantwini ngoba iyalapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abanye bayasebenzisa amahlamvu zezihlahla, abanye bayasebenzisa impande zezihlahla.

Izihlahla ezimilayo egangeni loba ezimila emakhaya zilusizo kakhulu ebantwini abagulayo ngoba bayathola kizo imithi yesintu.

Imithi yesintu, eminye ivela emalubeni ahlanyelwayo emakhaya njalo ethelezelwa, ukuze ayenze imithi elapha izifo.

Izihlahla ezimila egangeni zilusizo ebantwini ikakhulu nxa befuna imithi yesintu imithi le iyalapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu itholakala ezihlahleni. Kuzihlahla lezi kuthathwa amahlamvu. Afakwe emanzini, kumbe awonyiswe, achaywe,

Imithi yesintu eminengi ivelela ezihlahleni ezimila egangeni kumbe ezihlanyelwayo ngemakhaya ukuze abantu bazisebenzise nxa begula.

Isihlahlana lesi esincane silamahlamvu aluhlaza. Amahlamvu la aluncedo kakhulu ekwenzeni imithi yesintu. Umuntu uyawathatha awagxobe, abesewanatha.

Izihlahla ezinye azilamahlamvu kungakho imithi itholakala emaxolweni azo kumbe kumpande zazo eyelapha imikhuhlane

Izihlahla ezimila egangeni ziyasetshenziwa ngabantu njenge mithi yesintu ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo lazo zisebenza ngendlela etshiyeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayimithi yesiNtu elaphayo imikhuhlane abanye bafaka emanzini baxhwathise besebenatha kuyasiza.

Imithi yesintu eminengi ivelela ezihlahleni ezitshiyeneyo lapho abantu abathatha amahlamvu kumbe impande zezihlahla besenzisa ukwenza imithi le.

Izihlahla ziyimpilo ebantwini kungakho kuqakathekile ukuthi zilondolozwe ngoba eminye imithi yesintu ivelela ezihlahleni lezi.

Izihlahla ezila mahlamvu aluhlaza ziyasebenza ukwenza imithi yesintu. Abanye bathatha befake emanzini banathe abanye bayagcoba bagcobe.

Imithi yesintu eminengi ivelela ezihlahleni kumbe kuzithelo lezihlahla abantu bayagiga bachole kube yimpuphu besebekusebenzisa.

Isihlahla se cena singesinye sezihlahla esiyenza imithi yesintu eyelapha izifo ezinengi ezingahlasela abantu.

Abantu abenza ngemithi yesintu, balakho ukubhala phansi iziqondiso zokusetshenziswa kwemithi leyi nxa benika abantu imithi leyi.

Imithi yesiNtu eminengi iyathelwa emambodleleni ifakwe lamanzi ukuze umuntu owusebenzisayo anathe okungamanzi.

Ezinye izithelo ezenziwa ngabantu ziyayenza imithi yesintu njalo kube leziqondiso ukuthi umuntu nxa efuna ukuyenza lokuthi anathe njani

Isihlahla se pawpaw sinika abantu imithi ikakhulu nxa besebenzisa intanga zalo kumbe besebenzisa amahlamvu e pawpaw ayalapha I BP

Abantu bayalima izihlahla. Ezinye uzihlahla ziyazimilela egangeni. Zonke zona zilusizo ebantwini ngoba bathola imithi yesintu elapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu evelela ezihlahleni ezimila egangeni iyelapha imikhuhlane eminengi engabe ibulala abantu

umama ababili balungisa imithi yesintu okuthiwa lichena bahambe bayayikha egangeni khathesi sebeyichaya ukuthi yome khona bezayigiga bayenze ibe ngumuthi.

Abantu abasebenzisa imithi yesintu evelela ezihlahleni bayenelisa ukubhala bechasisa ukuthi yisihlahlabani njalo umuthi lo usebenza njani.

Abantu abanengi bayasebenzisa imithi yesintu ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo kuzindawana zonke ukuze basile.

Izihlahla ezitholakala egangeni ziyimithi elapha abantu ikakhulu abayabe befuna ukusebenzisa imithi yesintu.

Icena yisihlahla esimila egangeni, abanye bayasilima njengeluba emakhaya abo. Sona singumuthi omkhulu owesintu olapha izifo ezinengi.

Imithi yesintu itholakala kumahlamvu ezihlahla. Abantu bayathatha amahlamvu ezihlahla bawagxobagxobe bawafake emanzini, amanye bayanatha, amanye bayageza ngawo.

Isihlahla sepopo siyisithelo esingadliwa ngabantu siphinde sisebenze ukuba ngumuthi wesintu amahlamvu aso nxa umuntu ewanatha.